Doo n ʒɛya ka yɛ tani niɛma ka gbubi baaji ka pili zipipigu ka kpa ninkpara ka zaŋ liiga pa o boɣu liiga maa nahangbaŋ nyɛla zaɣ dozim

Gamo n niŋ matuuka so ŋun niŋ gamo maa o ʒila niɛma niraba bɛ nimaani niraba kamani niraba ata ʒɛ n miri gamo ŋɔ ni niŋ shɛli polo maa mɔri bɛ nimaani tihi bɛ nimaani loori nim bɛ nimaani

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka binshaɣu tam o tooni paɣa maa yɛla neen sabila o sola jinjɛm sabinli o malila zabiri o malila nahangbaŋ